Mvura chiro chakakosha maningi mundaramo dzeanhu. Hino ngekudaro anhu anofana kubanasa kuziya kuti amwa ere mvura yakachena. Yona hurumende inofana kugadzira zvigodhi zvakawanda zvekuti antu agoje mvura yakachena isikarwarisi.

Vanhu vanodetsera muzvibhedhlera vanofanire kurambe veirangarirwa. Vanhuvo vanofanire kututsirwe mare ngekuti mare iyi inoite kuti varambewo veide mishando yavo. Mishando yavanobata yakakura maningi. Vanosangane nengazi dzaantu nezvironda zvevantu.

Zvirwere zvakashata maningi zvirwere zvinofana kudzivirirwa. Zvirwere izvi zvinokona kudzivirirwa kushandisa mitombo yechizvino-zvino kana mitombo yakudhaya. Mitombo iyi inokona kuoneka kuzvibhohlera kana kuti mitombo iyi inokona kucherwa.

Zvirwere izvi zvinofana kuti zvirapiwe muntu weshe unonga waona kuti waita zvirwere unosisa kurumba kuenda kuzvibhedhlera odetsereka. Kune antu anokona ku detsera anokona kuvheneka oona kuti chiini chemene chinenge cheinesa.

Zvirwere zvakawanda wanda zvinobata antu amweni antu anenge asingazivi kuti zvirwere zvandibata izvi ngezvei. Ngekudaro zvakakosha kuti antu apote eienda kovhenekwa ngekuti kune zvirwere zvinoraramira muropa nemumabhonzo.

Fundo yepashi yakanaka. Fundo yepashi cheyakanakira ndechekuti ndopanotangira vana vadodori kutxaimiwa, veifundiswa kunyangwe tsika nemagariro edu. Ozobvepo oende pafundo yepadenga.

Munguwa dzematambudziko ,nguwa dzekushushikana, kwave kufa kwemuntu, zvakakosha izvozvo kuti antu edu anoshanda muzvipatara, anoshanda munezveutano, vange vanekupfeka kwakakwana ,kupfeka kunovharidzire mwiri, kubva mukunduhwa kwevantu vanenge vafa muzvizvirwere zvaanenge vafanazvo saka anhu anosisa kunge anemamasiki, nemagulovhosi, nemahovhorosi, avanotwara vantu vanenge vafa.

Kune zvirwere zvakasiyana-siyana zvinobate vantu, Muntu kana achinge abatwa ngechirwere, unofanire kuende kuchibhedhlera, iyo kwaanoguma osangana nemadhokodheya. Madhokodheya anaya anomubetsira zvichienderanawo nekuti munhu unowu unengana echimbozweyi. Vapedza vanomupazve mutombo, unoenderana nezvaanenge eizwa.

Muntu weshe unofanira kunga ane utsananana, nekuti zvakakosha maningi kuva neutsanana. Hino ngekudaro munhu weshe unofanira kusangana nemitombo inoenderana nekurwara kwaanenge aita. Muntu weshe unofanire kubatikirwa muzvibhehlera umwo.

Muntu weeshe ,tisikaningiri kuti muntu unobva kumakanyi, kana kuti muntu unobva kuthaundi, tisikaningiri kuti muntu une mare kana kuti muntu aana, akuna muntu unofana kudzvanyirirwa, mukuwana rubatsiro rwezveutano.

Antu eshe anyari arikumaruwa, anyari arikumakanyi, anyari arimutaundi muntu weshe anofana kunga aripadhuze nezvibhohleya. Hakuna munhu unofana kuhamba mumango wakakura.

Muntu weshe ,tisikaningiri kuti muntuyu unobva kune mare ere, muntu unobva kusima mare ere, muntu kwaanobva kuthaundi ere ,kana kuti muntu kwaanobva kumakanyi ere, muntu unofana kunge ari padhuze nezvibhedhleya.

Muntu weshe unofanira kunge ari padhuze nezvipatara nezvibhodhlera akuna muntu Unofanira kuti akarwara ohamba mumanguwa akakura asati adetserekaizvi zvinotutsiridza njodzi dzokufa nekuita matambudziko.

Muntu weshe tisinga ningiri kuti muntu unobva kuma kanyi ere muntu unobva ku taunti ere unofanira kunge ari padhuze ne zvi bhodhlera kuitira kuti adetsereke akuna muntu anofana kuhamba mu mango wakakurisa.

Muntu weshe unorarama unofanira kunge ari padhuze nezvibhedhlera kana kuti nevanodetsera zveutano ngekuti upenyu ahuzikanwi umweni muntu unokona kutopfinywa ngezvinomumvinya zveutano izvi zvakange kupanda kwemusoro saka unofanira kunge ari padhuze nevanodetsera ngekudaro zvibhedhlera zvinofana kuti zviwande.

Muntu weshe zvisinei kuti muntu urikumakanyi kana kuti uri mutaundi muntu weshe unofanira kunga aripadhuze nezvibhedhlera muntu weshe unofanirwa kuti akarwara unokona kugumira chibhedhlera asati ashatirwa.

Muntu weshe unofana kunge ari padhuze nezvibhodhleya akuna unofana kuti akarwara unohamba mumango wakakura maningi kuti agumire zvibhodhleya ngekudaro hurumende inofana kuaka zvibhodhleya zvakawanda kuti umwe ngaumwe peshe paanenge akagara ange ari padhuze nazvo.

Muntu weshe unofana kunge aripachinzvimbo chekuti unokwanisa kugumira kana kuti kuhanira mutombo mutombo unofana kunga usinganesi kumuntu weshe saka kunyangwe urikumarizevha kunyangwe urikutaundi unofana kuhanira mutombo.

Zvínofanire kuti muntu weshe unofanira kunge eihanira pane zvibhodhlera akuna muntu unofana kuti zvibhodhlera zviri kuretu wohambe mumango wakakura maningi asati adetserwa zvinowedzeredze njodzi.

Muntu weshe tisikaningiri kuti uri kundau yakasarira ere kumakanyi kana kuti uri kundau yakabudirira ere muthaundi unofanira kunge ari padhuze nezvibhodhlera kuti dambudziko rikauya adereke.

Muzvibhedhlera mune zviro zvakawanda -wanda zvinoshandiswa, nemidziyo inoshandiswa muzvibhedhlera. Zvimweni zvezviro zvinoshandiswa magirovhosi, zvimweni ihovhorosi ,zvimweni ibhutsu dzemene. Saka zviro izvi zvinofane kuti zvirambe zveipuwa antu kuchengetedzawo utano hweanhu anoshandemwo muzvibhedhera.

Muntu veshe unofane kunge ane nzvimbo iri padhuze kana kuti ari padhuze nekugumira zvipatara. Muntu veshe unofanira kunge eigara pekuti akarwa kana kuti akaite dambudziko kana bundauko, unokasika kurumba vobetsereka.

Muntu weshe ungaa uri kumakanyi, unga uri mutaundi, ungaa uri pari nepari muntu weshe unofana kunge ari padhuze nezvibhodhleya hakuna muntu unofane kuhambe mumango wakakura kuende korapiwa.

Ana adoko ana adodori anofana kuenda kuzvipatara kojungwe naiti eidziwirirwa kuchengetedzwa kubva muzvirwere zvakasiyana siyana zvinoteera mwiri zvobva zvanasa kutlondana mwana eikura obakura akanaka asina chino chipingaidzo chinomushaishira muupenyu hwake okura akati gwindiri kugwinya.

Mvura chiro chakanaka maningi chinosisa kuzi chinge cheyigara chiripo mundaraunda dzinogara antu nokuti mvura ndiyo inotendera antu kuti abike, ageze, ayite washeni dzawo, mvura ndidzo dzinodiwa saka kuakwa kwezvibhorani kana kuakwa kwezvimigidhi zvinogwejewa kunofanira kuramba kweyiwedzerwa kuti vantu vave neupenyu hwakanaka.

Bazi rezveutano rinofanira kudetserwa, rinofanira kupuwa mare, rinofanira kupuwa zvekushandisa rinofanira kupuwa hee zviro zvakatowanda zvinoshandiswa kuti antu arapike abetsereke. Saka antu anofanira kuita eibetserawo bazi iri kuti apuwe mare mumapazi umu anhu anoshandemwo, kuti apuwe zvipfeko zvakanaka , kuti apuwe majekiseni, apuwe magirivhosi.

Mvura inofanirwa kuningirwa nekuhloiwa maningi isati yatanga kushandiswa. Kuti inoita ere kuti vantu vaoneke vechimwa mvura iyoyo. Mvura ineyi kana ichinge yazi yakabaachena vantu pavanozotanga kuimwa nekuishandisa mukubika nezvimweni zviro.

Munthu weshe unofana kufundiswa maererano nezvepfungwa dzake. Pfungwa dzinofanira kunge dzine utano, pfungwa hadzifani kufunga zvisina basa. Saka ariyo ananamukoti anoita nezvepfungwa anodetsera.

Muzvibhedhlera nemundau dzakawanda wanda dzinorapirwe antu kune michini yakawanda inoshandiswemwo kune michini inoningirisa ropa kuvheneke ropa kwoita muchini inovheneke makodo kwoitawo muchini inovheneke nzee.

Antu anofana kufundiswa zvinhu zvinechekuita ngezvekuziya ngezveutano zvakakosha izvozvo ngekuti kana muntu akadonherwa nedambudziko raadonherwa ndiro anogona kuziya zvekuita nguva ichipo zvisati zvanyanya kushata maningi zvinodetsera mukuponesa vantu vasafa.

Anthu anofane kudetserwa maringe ngepfungwa dzao amweni anthu anoite mishaba yekuti akarwara kana kuti akabatwa nedenda nechirwere aachadi koorapiwa kufunga zvekuzviuraya.

Mundaramo kune amweni anhu anotoneseka ngezvirwere zvepfungwa pfungwa idzi dzinenge dzeirwara mushure mwekunge munhu anyanye kufungisisa saka anyamukuta anosise kudetsera anhu pfungwa dzawo kuti asafunge kuzviuraya.

Ndau dzeshe dzinogara antu dzinosisa kunga dzakachena nendau dzinotenderedza antu dzinosisa kunge dzakachena ngekuti paneutsanana ndo panotangira utano kana ndau yakasvipa neantu anobatwawo ngezvirwere zvinosanganisira mukhuhlani nekuhudha.

Muzvibhedhlera munofanirwa kututsirwa michini, michini inoshandiswa ngevanoshandamo, michini iyi inosanganisira michini, inoningisa kuti mabhonzo emuntu akadini, koyitahe michini inoningisa kuti ropa remuntu ngazi yake yakachena ere.

Nzvimbo dzakasiyana-siyana dzekudetsera antu kungaa kurikubara, kungaa kuri kuti muntu waita chikosoro kana kuti kungaa kudini dzinofanira kuwandiswa dzinofanira kuvandudzwa ngekuti anhu arikuramba eiwanda.

Kune michini yakawandawanda inoshandiswe kuningire utano hweantu. Imweni inoshandiswe kuningise kuvheneke ngazi, imweni inoshandiswe kuvheneke mabhonzo. Muchini iyi onofane kuti irambe yeitutsirwa muzvibhodhlera.

Zvibhodhlera zvinodiwa kuti zviwande muntaraunda yedu zvinotidetsera maningi ngekuti antu arikuramba eiwanda hino kuwanda kweantu kuwandawo kwezvibhodhlera kunenge kweitotarisirwa kweiningisirwa, zvakanaka maningi kuti zvibhodhlera zviwande.

Pekudetsera vantu zvibhohlera nezviwakwa zvachona zvinofana kuti zvirambe zveitutsirwa ndiko kuti utano hweanhu hurambe huri mumaoko akanaka ngekuti zvikatutsirwa zvinobhuye kuti anhu achaneseki.

Zvibhedhlera nendau dzakapaukana dzekurapira vantu nedzekudetsera vantu zveutano zvinofanira kuramba zveitutsirwe zveiakwa ngekuti antu anonase kusise kubetserwa asina kumboemba mu, asina kumboema mumutaro.

Nzvimbo dzinoitirwa zveutano kungaa kubereka kungaa kubara kungaa kutorwa ngazi kungaa kurapiwa dzinofanira kuramba dzeitutsirwa ndokuti vantu vadetsereke vasamire mumuraini.

Zvibhodhlera ngendawo dzimweni dzokurapira antu, nekudetsera anhu panezvewutano, dzinofanira kuramba dziyigadzirwa neku wakwa. Saka hurumende inofanira kuthutsira ndau dzekurapira antu.

Zvibhedhleya zvino zvakanaka maningi zvinodiwa mukuraramwa maantu zuva nezuva zvinobetsera pakuti muntu wakarwerwa anenge awirwa ndiko unokona kusisa kuende zvibhedhleya wobetsereka

Ndau dzakawanda dzokurapiwaa nezvibhodhlera zvinofana kurambe zveirapwaa ngekuti zviro zvakanaka kwazvo kuti antu arwara oona pekurapirwaa. Uyezvee muntu akange arwadziwaa maningi unofanira kuzi avatirepo eirapiwa.

Kune michini yakawanda inoshandiswa muzvibhodhera inoshandiswa mabasa akasiyana-siyana. Imweni inoshandiswa kuningisa kuti muntu uyu unomborema zvakadini. Muntu mwiri vake uri kutonhora zvakadini kana kuti muntu uyu mwiri vake urikupisha zvakadini.

Zvibhedhlera nendau dzekurapira antu nedzekubetsera antu zveutano zvinofanira kuramba dzeitutsirwa muntaraunda nekuti utano ndicho chiro chezvimweni chakakosha mukati mwendaramo.

Muzvibhodhlera nemakatarwa ngehurumende kuti munge meidetserwa antu zveutano, makakosha kuti munge mune antu, anodetsera ananyamukoti uyezve madhokoteya ,ngekuti amweni antu, anenga asikwanisi kuhamba kooguma kuzvipatara zvikuru.

Kushandisa mitombo yechinyakare kwakanaka kana kuti mitombo yepasichigare mitombo iyi chayakanira ngechekuti mitombo isikadhuri muntu weshe unokona kuitengawo kana kuzvinasirira muntu opinda mushango ochera mutombo wake.

Muzvibhedhlera ndimona munofundiswa vantu kuti zvakanakirei kuite bonde rakachengetedzwa, zvakanakirei kuti mukadzi unenge ane pamuviri auye ahloyiwe achiri akadzitwara asati abara.

Vantu vanofana kupuwe chikora maererano nezveutano. Utano hwakakosha endi muntu unofana kuite chikora, ngekuti chikora ichi chinodetsera muntu. Amweni antu aatozii kuti mwiri ukanyanya kutondhora maningi chinonga chaa chirwere.

Fundiso ,pamusoro pezveutano, yakakosha maningi, ngekuti amweni antu, aatoziyi kuti akange aona zviratidzo zvezvirwere zvakasiyana-siyana anofana kutora matanto akaita sekudini .Hino ngekudaro, anhu anofana kufundiswa.

Fundo yepashi ifundo yakanaka ifundo iyi muntu weshe anokurudzirwa kuti ange anayo ngekuti ndiko kunotangira muntu kufunda ochichenjeudzwa eichitariswa njira yakanaka eikura kusvika aenda kufundo yepadera.

Anhu anofane kufundiswa ngezveutano utano hwakakosha ngekuti munhu unofanire kungwarire utano hwake saka anambuya utano nanamazvikokota ehwutano anofane kumboone nguwa yekufundise anhu ,

Anhu ano sisa ku kurudzirwa kuenda ku fundo ko funda nge zveutano ngekuti ndo rimweni re mapazi aka gwinya ane nukoshwa mukuru ngekuti aka kosha zvisingaiti utanho hwedu hwaka kosha se antu hino nekudaro antu anokurudzirwa kuti aiitewo fundo pamusoro pe zveutano.

Kune chikora chezveutano hino hurumende inofanira kuhina andhu yeibetsira vandhu mainingi ngezvezvikora zveutano utano . Utano hwakakosha amweni andhu aaziyi kuti musoro ukatema maningi chachirwere

Anthu anofana kufundiswa maringe ngezveutano utano hwakakosha amweni anthu aatoziyi kuti kana akazwa mwiri wopisha hunenge huri hutano hunenge hwatsveyama.

Muntu weshe unofanira kuziya kuti utano hwake kwakamira sei. Muntu weshe unofana kuti aende koongororwa ropa, eimbovhenekwa. Aona mune zvingaidzo, opuwe mitombo, ngekuti kugara wakamwe mutombo, kunodziirira zvakawanda.

Vantu vanorarama vanofana kudetserwa nehurumende inofana kutima antu anouya eifundisa vantu kuti paite chirwere, chirwere ichi chinofana kukundiwa sei.

Vanhu veshe vanofana kudetserwa munhu weshe unofana kuziya kuti abetserwe unofana kuva anei muntu weshe unofana kuziya mitombo inowanikwa seyi muntu weshe unofanokuziya mitombo inoonekahe pari.

Antu anofana kuita efundiswa maringe nezveutano ngekudaro Bazi rezveutano rinofanakuzwingehurumende rihambe reifundisa anhu mushure mekunge anhu aona kuti bazi iri ririkuita vobhuyira hurumende kuti raita.

Mumanharaunda mwatinogara umu, antu vanoita nezveutano anofanira kuti aramba eitutsirwawo mare. Ngokuti mushando wavanobata mushando wakakura. Amweni anosangana nengazi, amweni anobata zvironda. Ngekudaro antu ayaa anofanira kuti arangarirwe.

Mitombo yepachivantu mitombo yakanaka. Mitombo iyi chayakanakira ngechekuti inorapa zvimweni zvekuti kunyari kuti kuende kuzvibhedhlera vanokona kusazviwona asi mutombo yechivantu iyi ino nongonodza peshe.

Zvibhedhlera nedzimweni nzvimbo dzakaparadzana-paradzana dzinodetsera antu mkukurapa zvinofanira kuti zvitutsirwe muntaraunda zviwande ngekuti antu ari kuwanda umwe ngaumwe asaneseka kana arwara.

Zvibhehleya zvakakosha Zvibhehleya zvinofana kuramba zvevakwa nekuti andu ari kuramba eibarwa eibarwa kudaro vanoda pakawanda pekugara muzvipatara munguwa dzevanenge vabarwa dziyani.

Antu anoita zvekubetsera antu kuzvibhedhlera antu avavo anofana kuti abetserwe abetserwe ngezvipfeko zvakakwa. Zvidhloko zvandinobhuya apa zvinosanganisire magurovhosi, zvinosanganisire futi bhutsu, zvinosanganisira futi kunyangwe zvekuvhara muromo.

Mitombo nezvibhedhlera zvinofana kuti zvirambe zveitutsirwa zviwedzerwe ngekuti muntaraunda mwedu amweni antu arikuenda kunomira pamuraini amweni eizotofire pamutsetse asati abetserwa .

Zvibhodhlera zvinofana kuti zviwedzerwe ngekuti anhu ari kungoramba eibairwa, antu ari kuwedzera. Namba dzeantu dziri kuramba dzeiwanda ngekudaro zvibhodhera zvinofana kuwanda ndokuti antu abatsirike . Amweni anhu anotofira pamutsetse, asati abetserwa.

Zvi bhohlera zvinofana kuramba zveiakwa zvibhohlera ngekuti zvakakosha anyari antu anoda kusununguka anoda kubara antu anenge akosora kunyari kuti wapandwa nemusoro muntu wese unoende kobetsereke kuzvi bhohlera

Zvibhodhlera zvinosisa kuti zvithutsirwe zviwande muntaraunda ,ngekuti vantu vari kuramba veibaarwa vakawanda. Pamweni pakhona, mwekubarira munokona kutoita mudoko, tichiningira ngeantu anonga aripo anenge eida kubara.

Zvibhodhlera zvinofanira kuti zviwande ngokuti antu akawanda ari kuramba eindobarwa eindoberekwa ngekudaro antu akawanda anorambahe eiona kukosha kwezvibhodhlera anenge eida kudetserwa kurapiwa.

Zvibhodhlera nezvipatara zvinosisa kuti zvirambe zveitutsirwa mundarama ngekuti anthu anoramba eibarwa saka zvibhodhlera izvi zvinonga zvakanaka kuitira kuti anthu asawanda asamanikidzana.

Nzvimbo dzinoitwe zveutano zvingaa zvibhehleya, zvingaa zvipatara zvidoko dzinofanire kuti dzirambe dzeitutsira ngekuti anhu muZimbabwe nemunharaunda arikuramba eibara.

Zvipatara zvinofana kuramba zveivandudzwa. Kuwanda kwezvipatara kubhuya kutia hutano hwedu, hweantu hwunge hwakatovandudzwawo. Hino kuti zvipatara zviwande, hurumende inofana kuaka zvimweni zvibhedhlera zvakawanda, ndau yega-yega inge inezvibhedhlera.

Zvibhodhlera zvakakosha maningi kuti zvinge zviripo ngekuti muntu weshe unofana kunge eibetserwa pazvibhodhlera saka kuwanda kwazvo kubhuya kuti zvinenge zviri mundau dzakataukana tsaukana.

Nzvimbo dzinoitwa zvekudetsera antu zvibhedhleya nezvipatara zvidoko zvinofana kuti zvitutsirwe ngekuti antu arikuramba eibarwa hino kututsirwa kwazvo kunoitawo kuti antu ave neutano.

Mitombo yeshe inodiwa ngevantu inofana kunge irimo muzvibhodhlera nemudodetsererwe antu antu anokone kudetserwa munenge mwakatariwa ngehurumende kuti kudetsererwe antu kunyari kubari kunyari kusaabara kana kukosora.

Zvibhedhlera ngezvimweni zvinofanira kuti zviwedzerwe mukati mwendaramo. Zvibhedhlera zvakakosha ndomunobarira madzimai. Ndokudetsererwa antu kunyange vayani vanenge vasangana nematambudziko erufu antu anotanga kuchengetwa iyoyo.

Muzvibhehlera mwonga mwonga mune movha dzinoshandiswa kutwara varwere nevatenda vanenge vauya veirwara maningi vaya vamweni vanotoite twarwa kubva kumambatso avo vechiunza kuzvibhehleya vechishandisa yona movha imei inenge iri yemuchibhehleya.

Zvibhedhleya, zvitoro zvikutengese mitombo zveshe nezvipatara muntu unokona kudetsereka munzvimbodzeshe dzandabhuya dzinedzi . Peshe pawanenge wafunga kana pawanenge uri padhuze napo unoendeyo weindodetsereka kana warwara

Mitombo dzinosisa kuwoneka kuzvibhodhlera, kuzvitoro zvinotengesa mitombo nekuzvipatara zvidoko. Kuzvipatara zvidoko vanodetsera ngemitombo yeshe yamunofunga kuti mungayida. Uyezve, kuzvibhodhlera inowoneka.

Zvibhodhlera zvonofanire kuramba zveiwedzerwa ngekuti vanthu varikuramba veibarwa vanthu veichiramba zveizara kudaro zvibhodhlera zvinodiwa ngekuti zvinombothuka pakuzara amweni anthu anenge eibara awandisa kudarika ndau iripo.

Mitombo yakanaka kushandisa, mitomboyi inodetsera. Mitomboyi inorapa, angaa mabhonzo, kana kuti dzingaa ngazi. Kushandisa mitombo idzi kunoda kuteedzera zvaunenge waronzerwa, ngeanokuronzera akhona, ngeanorapa muchibhedhlera umo.

Mitombo inorapa zvemukati angaa mabhonzo, zvakaita semabhonzo emushana inofanira kuramba yeigadzirwa ngekuti antu eikura anoite eirwara ngezvirwere zvona izvozvo.

Kune mitombo inorapa mukati kati memwiri imweni mitombo inoiswa inokona kubaiwa ngenaiti yohamba mitombo iya yonobata mukati mwemakodo saka mitombo iyi inokurudzirwa ngekuti pane pamweni pekuti dhokodheya aakoni kupabata ngemaoko ake saka unoita ekubaire naiti.

Mitombo inotongonora mukati yakakosha maningi ngokuti mitombo iyi inorapa zviri mukati makadzama dzama mungaa mwemabhonzo ngatei nengazi asi meshe munenge muri mukati ngekuti munokona kusa gumirwa nemaziso kana kuhanirwa saka mitombo iyi yakanaka.

Dzimba dzekuvhenekera nemichini yekuvheneka ndiyo antu yakakosha inodiwa muzvibhedhlera ngei ndeidaro zvinodiwa ngekuti maziso emntu kana maziso adhokodheya pane pamweni paasika haniri kuguma ngekudaro kushandisa muchini zvinodetsera maningi.

Muzvibhodhlera nemuzvipatara pane zvimhatso dzakawanda wanda zvimweni zvimhatso zvine michini dzinoshandiswa kuningira ngazi dzimweni dsonoshandiswa kuningira kuti muntu unombopisha zvakadini dsimweni dzinoshandiswa kuoongorora makodo.

Muzvibhedhlera mune nzvimbo dzakawanda wanda dzinochengeterwa michini michini iyi inoite mabasa akawanda akasiyana siyana michini iyi inoshandiswa kugadzira mitombo inoshandiswa kuchengeta mitombo inoshandiswahe kuchengetedza maropa anonga atorwa.

Kune mbatso dzakawanda wanda kuzvipatara. Dzimweni mbatso dzinoshandiswa kuningire kuti mabhonzo emuntu akambomira sei. Dzimweni dzinoshandiswa kuningire ropa. Dzimweni dzinoshandiswa kutogadzire mutombo chaiko.

Muzvibhohlera nemuzvipatara mune michini yakawanda, imweni michini ino ningira kuti muntu unomborema zvakadini, imweni inoningira kuti muntu uri kupisha kana kutonhora zvakadini mwiri wake.

Malebhu akakosha maningi nezvinovheneka madhaiginositiki senda. Zvakanaka maningi izvozvo kuti muzvibhodhlera munge mune zvinovheneka antu antu mukati-kati mwenyama zvakakosha izvozvo ngekuti ana chiremba anobaiziya kuti aa pane uturu ngeapa, pakashata ngeapa Saka zvakakosha kuti anhu ashandise malebhu nekutesita ngazi.

Nzvimbo dzinoseenzeswa kuningira nekutsvakurudza zvirwere zvingaa zvakabata antu, dzinongofanira kuramba dzeichengetedzwa, dzeivandudzwa, ngekuti antu ari kurwara ,uyezve dzinodiwa ngekuti dzakakosha.

Nzvimbo dzakasiyana siyana dzinoningirwe ropa dzinongwarirwa ngazi Dzinoningirwa antu dzinogadzirwe mutombo nedzinochengeterwe mutombo dzinofana kuakwa dzakawanda ngekuti zviri kuramba zveiwedzera zvinoda kushandiswa munzvimbo idzi.

Kune nzvimbo dzaka wanda wanda dzino shandiswe kuchengete mitombo dzino shandiswe kugadzira mutombo dzino shandiswa kuvheneka ropa dzino shandiswe kuningira kuti muntu mabhonzo ake akambodini dzinofana kuramba dzeyi tutsirwa.

Mitombo yakakosha kunyanya-nyanya mitombo yechinyakare. Nekuti mitombo iyi haidhuri mitombo inobaoneka nemuntu veshe muntu usina mare unokona kushandisavo mitombo, une mare unokona kushandisavo mitombo.

Nzvimbo dzekuvhenekera dzinofanira kuti dzirambe dziyitutsirwa ngekuti dzakakosha vantu varikukura varikurambe veyida kuvhenekwa nekuti zvirwere zvobuda mazuva ano zvakawanda wanda zvinenge zvisingaziikanwi.

Zvimbatso nemichini zvakakosha maningi kuti zvinge zviripo ngekuti muzvimbatso munochengeterwa michini inogara nemitombo neimweni inogadzire mitombo, mitombo iyi inosisa kugara iri pakachengetedzeka.

Kune zvimhatso kana kuti nzvimbo dzakawanda dzinoitirwe mishando wekutore ropa mishando wekugadzira mitombo mishando wekuchengetedza mitombo nzvimbo idzi dzinosisa kuti dzirambe dzeitutsirwa muzvibhohleya.

Michini ino shandiswa ku vheneka neku chengeta mitombo yakakosha ngekuti mitombo iyi ino fana kugara yaka chengetedzeka nguva dzeshe iri pano tondorera uyezve mitombo iyi inofana kuti irambe yei gadzirwa saka michini ino gadzira mutombo yakanaka kuti antu asa shoterwa.

Mitombo yekudhaya yakanaka kana kuti mitombo yepasichigare yechiantu yakanaka. Mitombo iyi chayakanakira ngechekuti aidhuri, umwe naumwe kunyange usina panomukirawo koshanda unoonawo kukwanisa kutenga mitombo iyi nekuishandisa.

Muzvibhehlera mwega mwega mune michini inoshandiswe zvakasiyanasiyana zvinoshandiswemwo, zvinodaro zviri naiti dzekutobaire mushonga mitombo yakaite mvura inoitekutemwa ngemungazi yemunhu kudai.

Muzvibhehlera mwega mweha mune nzvimbo yavakatonasira. Mwona munzvimbo munomu ndimwona munenge muchitorw ngazi yechienda kohloyiwa kuti chiini chirikunesa muntu, chiinyi chazomboita arambe achirwara rwara maningi.

Kufundisa antu anenga arwara kwakanaka ngekuti amweni antu anenga asina kugadzikana mupfungwa dzawo, saka ngekudaro akafundiswa, anokone kusuduruka kubve kumafungire aanenge oyita. Amweni antu anofunga kuti akabatwa ngechirwere, otofunga kuti nyika yaguma.

Kunodetserwa madzimai kuzvipatara, kwanodetserwa kusununguka kunofana kunge kunezviro zvakawanda zvinotarisirweyo. Magetsi afani kuti ayende. Mvura aifani kuti ipere antu anodetserawo madzimai aya vanofane kuti varangarirwe ngekuti vanobate mushando mukuru.

Zvibhohlera zvinofana kuti zvirambe zveitutsirwa ngekuti antu arikuramba eubarwa. Ngekudaro anhu anofana kudetserwa. Antu anodetsera antu pakubara anofana kuti awande kuti antu asarambe eifa pakuberekwa.

Antu anosiswa kufundiswaa kunyanyanya madzimai ngendombi, vanofana kufundiswaa kuti muntu kana wasvika pekubara kunevo mitombo inoti kana wasvika pari unoimwa kwete kutoti muntu unongobara yena asingachadi.

Muzvibhohlera mune michini yakawanda inoshandiswemwo. Imweni inoshandiswe kuningisa kuti muntu uyu ngazi yake yakasvipa here kana kuti yakachena. Imweni inoshandiswa kuningisa kuti mabhonzo emuntu haana kuguka ere.

Zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvakawanda, pane zvinoshandiswa kuningira kuti muntu unorema zvakadini. Koita zvinoshandiswa kuningira kuti muntu urikupishe mwiri kana kutonhore mwiri zvakadii.

Zviro zvinoshandiswa, ingava iri michini, angava ma girovhosi, angava ari mahovhorosi, anosisa kuramba eitengwa kuitira kuti anhu asabatwa ngezvirwe. Kune zvirwere zvinotapukira zvinofana kuti zhivharidzirwa.

Michini inoshandiswa muzvibhedhlera yakanaka maningi ngekuti inoshandiswa nemadhokodhera. Inoshandiswa ngebazi reshe rezveutano. Inoshandiswa kuchengetedza zviro zvakakosha, zvakakosha zvakaita semazuva auya muntu kuchipatara, mazuva aanosise kudzokera kunodetserwa.

Zvinoshandiswa muzvipatara zvingaa zvekuningira kuti muntu uri kupisha zvakadini zvingaa zvekuti muntu uri kutonhora zvakadini zvinofanira kuramba zveitutsirwa kuitira kuti antu adetsereke.

Mukurapa antu, muzvibhodhlera munoshandiswe michini yakawanda-wanda. Kune michini inoshandiswa kuningisa kuti muntu ngazi yake irikurumba zvakadini, koita michini inoshandiswa kuningisa kuti muntu mwiri wake urikupisha kana kuti urikutontora zvakadini.

Zviro zvinoshandiswa ingava michini inovheneka ingava magirovhosi ingava mahovhorosi nebhutsu chaidzo chaidzo dzakakosha mukudzivira zvirwere ngekuti amweni antu anenge ane zvirwere zvinotapukira.

Antu anodetsera antu muzvipatara anofana kuti aremekedzwe antu anofana kurangarirwa opuwawo Mari dzinotenga nekuti vantu ava vanobata mushando mukuru mishando wavanobata umweni wekusangana nengazi dzevantu nezvironda.

Zvinoshandisa muzvibhodhlera zvakakosha kunyangwe pakuvheneka kunyangwe pakubaira. Zvimweni zvinosanganisire nariti, zvinosanganisira mapepa anoshandiswe kuvhare ngazi.

Zviro zvinoshandiswa muzvipatara zvakaota semuchini zvakakosha uyezve hurumende inofane kuramba yeizvitenga izvozvo ngekuti zvinoretysa basa zvimweni zvinovheneka mukati mwemazino zvimweni zvinovheneka mukati mwengazi.

Hurumende inofana kuramba yeitenga zviro zvinoshandiswa mukuvheneka urwere, zviro zvinoshandiswa kugadzira mitombo muzvipatara umwu, ndokuti anhu adetsereke. Hino hurumende inofana kutoti payinogadzira mare yenyika, voisa mare imweni kuzvirozvo izvozvo ngekuti zviro zvakakosha.

Michini inoshandiswa kurapa antu inoshanda kuvheneka neinoshanda kudetsera antu yakakosha maningi mune zveutano. Ngekuti michini iyi inobanasa kuningira ngazi kuvheneka ngazi kuguma kwakadzaka dzaka kwakadzama kwemene kusingakoneki kusvikiwa ngemadziso emuntu.

Michini nezviro zvinoshandiswa zvakakosha kuti zvinge zvirimwo muzvipatara umwu. Zvinokoshera pakuti zvinoita kuti mushando ureruke, zvakadai ngezvekuvheneka ,ingadai ngemibhedha inovatwa ngaanhu, zvinofanira kunge zvirimwo mwuzvibhodhlera.

Andu anofana kuti abetserwe amweni andu anofunga kuti akatorwara watofa umweni unotanga kufunga mundu kuti koo ndikazviuraya ngokudaro wandu wanofana kubetserwa ofundiswe kuti denda rinodarika kurwara handi kufa pi.

Zvibhodhlera mune zviro zvakawanda zvinoshandiswa, imweni michini, zvimweni zvinoshandiswa kutonongora tsvina inenge iri mumazino mumatadza, zvimweni zvinoshandiswe kuvheneka maziso, zvimweni zvinoshandiswe kuvheneke ngazi.

Muzvibhedhlera mune michini yakawanda nezvimweni zviro zvakawanda zvinofana kushandiswa zvinweni zvinotobetsera vachona vanenge veyirapa zvakaita semagirovhosi zvakaita sehovhorosi zvakaita sebhutsu dzakavharika.

Michini inoshandiswa muzvibhedhlera nomuzvipatara yakawanda. Imweni michini inoshandiswa kuningira kuti muntu unomborema zvakadini imweni inoshandiswa kuningira kuti pazuwa iroro mwiri wake uri kupisha kana kutondora zvakadini.

Midziyo yezveutano yakakosha maningi. Midziyo inovheneka hurwere nemidziyo inogadzira mitombo. Nyika yedu inofana kunga midziyo iyoyo isikanesi nekuti antu akawanda anoramba eirwara, ngekudaro zvakakosha.

Mitombo yechizvino zvino, mitombo yemazuwano yechingezi yakanaka mitombo iyi, chayakanakira ngechekuti inenge yakabanasa kukuyiwa , yogaiwa , yopimwa nezvipimo zvinoenderana kuti muntu unofanira kumwa mutombo unoenderana nemwiri wake.

Michini dzinoshandiswa kuningirise ngazi ,kuvheneka ngazi , kugadzira mitombo ,kuchengetedza mitombo, zvinofanirwa kuramba zveitengwa ngehurumente uyezve vantu vanofanira kuramba veifundiswa kuzvishandisa.

Michini yekushandisa muzvibhedhlera, yakakosha maningi ine hukoshwa hukuru ende inodiwa, ngekuti inobetsera kuona zvakahwara mukati menyama dzaantu, dzisikaoneki. Saka michini iyi inochishanda kudokonora, kuvheneka zviro zvakahwara zviri mukati mwenyama dzaanhu.

Zvimuchini zvinoshandiswa muzvibhodhleya zvakakosha ngekuti zvinokona kushandiswa kutoringira kuti munhu unorema zvakadini, amweni antu anorema kudarikidzise zvinoningisirwa saka dhokodheya unochizokurudzira muntu kuti adzasire kurema kwake.

Zviro zvinoshandiswa mukubata mutombo nozvodetsera antu zvakanaka maningi zvirozvo zvi ksanganisira magirovhosi mahovhorosi kunyangwe nemagirazi zvakanaka ngekuti zvibodzivirira vashandi vedu vanoshanda muzvibhedhleya kuti vasbata zvirwere.

Michini inoshandiswa muzvibhodhlera kune michini inoshandiswa kuningira kuti ropa remuntu riri kurumba zvakadini koita muchini inoshandiswa kuongorora kuti muviri vemuntu uri kutondora kana kupisha zvakadini.

Muzvibhedhlera munoshandiswa muchini yaka siyana siyana yakawanda. Imweni inoshandiswe kuvheneke ngazi, imweni inoshandiswe kuvheneke makodo, imweni inoshandiswe kuningise mboni kuti mboni adzina ere tsanga dzinoita kuti dzirwadze.

Kushandisa mucheni mune zveutano kwakanaka maningi uyezve zviro zvino dzivirira zvakanaka chimweni chezviro zvino dzivirira magirovhosi chimweni ihovhorosi chimweni magirazi.

Zvinoshandiswa muzvipatara zvakawanda. Zvimweni zvinoshandiswa kuningira kuti muntu uyu uri kupisha zvakadini. Zvimweni zvoningise kuti muntu uwu unorema zvakadii. Zvimweni zvinoningirahe kuti muntu uyu ropa rake riri kurumba zvakadini.

Zviro zvinoshandiswa muzvipatara zvakakosha zvinodayi zveitarisira zvinoningira kuti muntu ukupisha zvakadini kana kuti muntu ukutonhora zvakadini zvakakosha ngekuti zvinodetsera madhokodheya aziye zvekukupa.

Mitombo yekudhaya yakanaka maningi mitomboyo mitombo iyi chayakanakira ngechekuti umwe naumwe kunyangwe usina mare unokwanisa kuyionawo mitombo iyi oyishandisa ayidhuri uyezve inokona kungoonekwa ngekuchera mushango.

Kune michini yakawanda ino shandiswa muzvi bhohleya imweni ino shandiswa ku ningiswa kuti muntu ropa rake rinombo rumba zvakadini imweni ino shandiswa ku ningiswa kuti muntu uriku tondora kana kudziya zvakadini.

Zviro zvakawanda zvinodiwa kuti zvibetsere antu anoshanda ana nyamukoti kunyangwe ne madhokodhera mu zvipatara izvi zvino sanganisira ma girovhosi hovhorosi bhutsu zveku vhara miro nezveku vhara muromo.

Michini inoshandiswa muzvibhodhlera inoite basa rakawanda uyezve michini iyi yakasiyanasiyana. Kune michini inoningira kuti muntu uyu unorema zvakadini, koita muchini unoningira kuti muntu uyu mwiri wake uri kupisha zvakadini.

Muzvibhedhleya nemuzvipatara mune michini yakwanda kune imweni michini inoningire kuti ropa remuntu riri kumborumbe zvakadini zvakadini ndokuti ananyamukota nadhokodheya akone kumupe mutombo.

Michini inoshandiswa muzvibhedhleya inofanira kuramba yeitengwa kuti iwande zvazvoita zvekuti murikumboshandirwe muchini kubeni muntu unenge akamirira kurapwa, saka hurumende inofanira kutenga michini yakawanda.

Zviro zvinoshandiswa zvingava muchini zvingava nezvimweni zvinodiwa kuti antu avhenekwe muzviipatara zvakakosha nezvimweni zviro zvinogadzira mapilizi nezvinogadzira mitombo zvinodiwa muzvipata hurumende inofanirwa kuti igadzire zviro zvo nekuti ndokuti antu adetsereke.

Vantu vazhinji vanorarama ngezvirwere. Vanogume panguwa yekukorere kutozvitenda kuti ndinorwara. Amweni anotanga kuzvishungurudza, kuzvitenderedze mupfungwa. Ngekudaro panofanira kuite anhu anofundisa kuti kurwara handiku handikufapi.

Zvinoshandiswa muzvibhodhlera zvakawanda zvimweni zvinoshandiswa kuningira kuti muntu unorema zvakadini kuti muntu uyu urikupisha mwiri zvakadini kana ukutonhora zvakadini saka zviro izvi zvinofana kuramba zveitutsirwa.

Mutombo yazvinezvi inenge yakagadzirwa yakatopimwa nekuti uyu muntu une makore akati unomwa mutombo wakati, muntu unenge une makore mashomani inomwawo mutombo mushomani.

Antu anoshanda muzvipatara ano shandise michini yakasiyana siyana. Imweni michini ino shandiswe kuningire ropa kuvheneke ropa. Imweni ino shandiswe kuvheneke makodo. Makodo aya anokone kuoneka kuti akaguka pamuchini.

Mitombo yechizvino-zvino yakanakire pakuti ,antu anogadzira mitombo iyi anenge einingisana nezvirwere zvinenge zviriyo mazuwa ano. Hino ngekudaro, mitombo iyi ainyanyikuposha inoxonda zvirwere zvemene-mene zvinenge zveibaabata antu, zvodetsera antu kuti akasire kupona.

Mitombo yamazuva ano mitombo iyi yakanaka, mitombo iyi chayakanakira ngechekuti yogadzirwa yakatxondana nechirwere chemene-mene chinenge cheinese muntu. Yasiyana neyekudhaya yekuti vaingozi imwa hauziyi nekuti inorapei.

Mitombo yechimanje manje mitombo yechizvino zvino yakakosha mitombo iyi ngekuti inenge yakanyorwa pazvikaba zvakhona. Zvikaba izvi zvinenge zvakanyorwa kuti mitombo uyu unoshanda kuguma riini, uyezve mutombo unotorwa wakawanda zvakadini.

Mitombo yazvinezvi yakanaka mitombo iyi chayakanakira ngechekuti irikugadzirwa ngenyanzvi mitombo iri kugadzirwa ngenyanzvi dziri kufunda zvikora zvepadera uyezve mitombo iyi inenge inezvipimo.

Mitombo yemazuwaano yakanaka ngekuti muntu unokona kukheta kuti unoda mutombo wekuzora ere kana kuti unoda mutombo wekumwa ere uye zvee mutombo iyi inenge yakanyorwa zvipimo.

Mitombo yechiyungu yakanakira pakuti mitombo inenge ine zvipimo uyezve mitombo inogadzirwa ngenyanzvi nyanzvi dzinenge dzafundira kufundo dzepadera dera kuzvikora zvepadera.

Mitombo yemazuvaano mitombo yechingezi yakanaka maningi mitombo iyi chayakanakira mitombo iyi ngeekuti inenge zvakapimwa zvakanyorwa umwe naumwe unotora mutombo unoenderana nemwiri wake uyezve nemakore ake.

Mitombo yechizvinozvino mitombo yakanaka ngekuti mwainoiswa mwacho mwainobekwa muzvikaba inenge yakanyorwa mazita ayo inenge yakanyorwa kuti mutombo uyu unombotorwa wakawanda zvkadini.

Mitombo ychizvino zvino yakanakira pakuti mitombo iyi inenge yakagadzirwa nemutemo uyezvee mitombo uyu inenge yakatonyoriwa pashi kuti torai mutombo wakawanda zvakati saka

Mitombo yechizvino mitombo yamanje-manje mitombo yakanaka ngekuti painogadzirwa mitombo iyi inogaiva, uyezve inoshandisirwa zvipimo kupima. Kuti muntu unemakore akati unofana kumwa vakawanda zvakadini.

Mitombo yazvinezvi yamazuwa ano, yakanaka ngekuti mitombo inenge inezvipimo, mitombo iyi zvekare inonyorwa kuti muntu ngamwe mutombowo nguva dzakati-ngedzakati.

Mitombo dzazvinezvi dzakanaka dzinodiwa kushandiswa ngekuti mutombo idzi dzinonga dzakapondxondana nezvirwere zviriyo. Mitombo idzi dzinobagadzirwa dzakaningisana ngezvirwere zviriyo haikona mitombo imweni yekuti inenge yeirapa zvakawanda.

Mitombo yechizvino zvino kana kuti mitombo yamanje manje yakanaka mitombo iyi ngekuti pazvigaba zvachona inenge yakanyorwa kuti mutombo wachona unombozi chiinyi uyezve mutombo wachona unombotorwe wakawanda sei.

Kushandisa mitombo yemazuwano kwakanaka. Mitombo iyi yakanakira pakuti inenge yakapimwa ngezvipimo zvinenge zvakaonekwa kuti muntu akamwa mutomboyo unokona kumudetsera.

Mitombo yemazuvaano, yakanaka mitombo iyi ngekuti pazvipepa zvakona panenge pakanyorwa zita remutombo, zvaunoshanda uyezve huwandu hwemutombo unofana kutorwa.

Mitombo dzechizvino-zvino dzakanaka. Zvadzakanakira ngechekuti zvikaba zvakona zvinenge zvakanyorwa musi unomira kushanda mutombo uyu, mazita emitombo uyezve kuti mutombo unotorwa zvakawanda zvakadini.

Mitombo dzemazuva anaya dzakanaka mitombo idzi. Padzakanakira ngepekuti pamagaba adzona dzinenge dzakanyorwa kuti mutombo wakona unombozi chini uye unombotorwa wakawanda seyi uye mutombo wakona unombopera Simba riini.

Mitombo yazvinezvi ndinotxasa kuti inofana kuramba yeikurudzirwa ngekuti mitombo iyi irikugadzirwa yakaningirise zvirwere zvirikubuda zvinezvi. Zvirwere zvirikutumbuka ,vinezvi zvinodawo mitombo yazvinenzvi ngekuti yakudhaya yairapawo zvakudhaya.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi ngekuti inodetsera antu anosise kushandisa mitombo yechizvino zvino ngekuti inogadzirwa yakaningirana maringe ngezvirwere zvinenge zvanesa. Saka mitombo iyi inosisa kushandiswa ngekuti inenge yakaningirana ngezvirwere zvinenge zvabuda.

Mitombo yazvino-zvino ,yakanakira pakuti mitomboyi inenge yakagadzirwa ngenyanzvi, ngaanamazvikokota ezvemitombo, uyezve, mitomboyi inenge yakaitwa ngezvipimo, saka akuna munhu anozomwa mutombo wakawandisa.

Mitombo yechiyungu yakanaka ngekuti mitombo iyi yakagurwa gurwa yopimwa yobva yanyoriwahe muzvipepa zvakhona zvinenge zvakatwara mutombo wakhona kuti imwai wakawanda zvakadini ngekudaro anthu aazomwi wakawandisa.

Kushandisa mitombo yemazuwa ano kwakanaka. Mitombo idzi chadzakanakira ngechekuti dzinenge dzakanyorwa pachzviigaba, kuti mitomboyu unopera simba riini, mutombo uyu unombozi chiini, uyezve mitomboyu unotorwa wakawanda zvakadini, panguwa yega-yega.

Mitombo yamazuva ano yakanaka pakuti mitombo iyi inenge yakanyorwa mazita ayo pazvipepa. Mitombo iyi muntu unokona kuketa mutombo waanoda, wekumwa kana wekuzora.

Anthu anobetsera anthu muzvibhodhlera anthu aya anofana kuti arangarirwe kungaa kupuwao mari dzimweni dzakawanda kunga kupuwao zvipfeko zvinosanganisira magurovhosi zvinosanganisire zvinovhare maziso nezvino vhare muromo.

Mitombo yemazuwa ano yakanaka ngekuti mutombo iyi iNokona kuuya iri yekumwa uyezve inokone kuuya iri yekudzora saka mutombo iyi yakanaka inobadetsera maringe nezvaunoda.

Mitombo yamanje manje yechizvino zvino yakanaka pakuti zvigaba zvakhona zvinenge zvakanyorwa, zvinenge zvakanyorwa mushando wemutombo uyezve kuti mutombo wo unomwiwa wakawanda zvakadini.

Mitombo yechi zvino zvino yakanaka maningi ngekuti iri kugadzirwa nge antu afundawo ngezve zvirwere zva manje manje hino ngekudaro antu anobai gadzira mitombo iyi yaka ndxondana nge chirwere chinenge chabuda zvinoita kuti antu akasire kudetsereka.

Mitombo yamanje manje mitombo yemazuva ano yechingezi yakanaka mitombo iyi chiro chezviro chazvakanakira kuisa mutombo wemazuva ano zvemene mene anoenderana nemakore nekurema kwemuntu.

Mutombo wechizvino-zvino wakakosha unodiwa, ngekuti zvinezvi antu otarisa chirwere chemuntu, asati agadzira mutombo. Saka mutombo yechizvino-zvino yakanakira kuti antu aakugadzira mitombo ,yakabaaningisana nechirwere.

Mitombo yamanje manje yakanaka ngekuti inobathonda pane zvirwere. Antu azhinji anosisa kushandisa mitombo irikugadzirwa mazuwa ano ngekuti mitombo iyi inenge yakagadzirwa yakathondana ngezvirwere zvirikubuda mazuwa anaya. Hino zviro izvi zvakanaka maningi.

Mitombo yechizvino yamanje manje yakanaka mitombo yo ngekuti inenge yakabanasa kudumaidzwa inogadzirwa ngezvigaba zvakagwinya, zvigaba zvekuti nyangwe ana adodori aakwanisi kushandisa.

Mitombo yemazuwa ano yakana ngekuti mitombo iyi inenge yakanase kukaiwa yochipimwa ngezvipimo zvinoenderana nekuti zvimwiwe ngemuntu umwe, zvasiyana nemitombo yekudhaya yanga isina zvipimo.

Mitombo yazvinezvi yakanaka mitombo iyi ngekuti mitombo iyi inenge yakagadzirwa yoiswe muzvimakaba pazvimakaba izvi muntu unokona kuerenga kuti mutombo uyu unombozi chwiinyi , unomboite basa reyi uyezve unombotorwa wakawanda zvakadii

Mitombo yamazuvano yanakira mukuti mitombo iyi yakanyorwa paphepa. Muntu unokone kupinda muchitoro oerenga mutombo waanoda oona kuti ndiwo here kana kuti hausiwo, saka muntu wakushandisa mutombo aona kuti ndiwona.

Mitombo yemazuwa ano, mitombo yechizvino zvino mitombo yakanaka nekuti mitombo iyi inenge yakanyorwa pazvigaba kuti mutombo uwu unopera kushanda rini, mutombo uwu unotorwa wakawanda zvakadini.

Mitombo yemazuvano yanakire pakuti mitombo iyi, ndiwe unokona kuketa mitombo yekumwa kana mitombo yekudzora. Mitombo yekudzora iyi inonyanya kunangana nezvirwere zviyana zvinobate paganda.

Mitombo yemazuva ano, mitombo yamanje-manje mitombo yakanaka ngekuti mitombo iyi inenge yakanyorwa pazvigaba zvainoshanda. Uyezve kuti unofane kutorwa yakawanda zvakadini.

Kune mitombo yakasiyana-siyana ,yaakunasirwa mazuwa anaya. Ukaenda muchibhedhlera unonyorerwa mutombo wekuti umwe, umweni wakaita mvura, umweni wakaita maphilizi kuti unoita ekumwa nemvura kudai .Wechinyanyazwe chiini unopuwe mutombo unoenderana nechounonga weizwa.

Kune mitombo yakasiyana siyana yakugadzirwa muzuva anaya. Mazuva anaya kwaane mitombo inorape misoro inorape mishana umweni wakona unorapawo murenje kana kuti dangani unenge uchinzwa chiini change uchinzwa mitombo dzega dzega dzinenge dziriyo.

Antu anofana kuve nevantu anovadetsera mukufunga mukati mwepfungwa dzavo nekuti amweni antu anototi akawirwa nedambudziko kana ngedenda anotanga kufunga kuzviuraya, hino antu anofundisa antu mupfungwa ariyo akakosha maningi mune zvekurarama, mune zveutano.

Antu anofane kufundiswa kunyange muntu avirwa ngechirwere chakadini unofana kufundindiswa kuti asafunge zviro zvisizvopi. Amweni antu anoti akabatwa ngezvirwere otange kufunga kuzviuraya. Asi antu anofundisa antu njere maererano ngezvirere akakosha ngekuti anotibetsera kuti antu asafa ngekuzviuraya.

Michini inovheneka angaa ari mazino, dzingaa dziri nzee, angaa ari maziso, angaa ari mabhonzo inofana kuti irambe yeitengwa michini iyi ngekuti antu akawanda ari kurware zvirwere zvona izvozvo.

Zvimuchini zvinoshandiswa kuningira ropa, kuningira zvirwere mungazi, zvinofana kuti zvirambe zveitutsirwa mukati mwezvibhedhlera zvedu. Ngekuti antu arikuramba eirwara, uyezve antu arikuramba eibarwa, saka zvinofanawo kuwanda.

Mitombo dzakanaka mitombo dzinotenderwa kuti muntu weshe Anosisirwa kuti ange ane chirwere chanacho Saka kune mitombo inoningira mukati meropa yoguma yorapa imomo.

Gomarara chirwere chinobata akadzi gomarara inoda kuti idziirirqe saka antu anosisa kuongororwa zvisati zvanyanya kuenderera mberi ndokuti antu arapiwe asati anyanya kushatirwa ndizvo maningi saka gomarara rinoda kuongororwa rigare rarapiwa antu asati ashatirwa ndiro.

Mitombo yemazuwano yakanaka..mitombo chayakanakira ndechekuti pazvigaba zvakhona zvinenge zvakanyorwa kuti chikaba ichi chichamira kushanda musi wakati, mutombo uyu unozi zvakati uyezve mutombo uyu unotorwa wakawanda zvakati.

Kushandisa michini kwakakosha maningi kuongorora ngazi dzevantu vantu vanorwara ne vantu vasingarwari nekuti anweni vantu vanofunga kuti havasi kurwari ona vechitorwara hino ngekudaro kushandisa michini kwakakosha ngekuti kunoongorora muntu okasira arapiwa asati arwara.

Mitombo inofana kupuva kumuntu veshe muntu veshe unofana kuti avhenekwe voningirwa ropa rake kuti rakachena ere. Saka muntu unofana kuvhenekwa asati arwara kuitira kuti akaonekwa ropa rake rakasvipa opuve mutombo.

Muntu veshe unofana kuti abetserwe tisikaningiri kuti muntudambudziko rake ngerei. Ngekti kune amweni eya ane matambudziko akanyasa kushata. Zvasiyana nemuzvibhodhlera afaniri kuningira kuti ndiani unobetsera muntu veshe.

Vana vadodori vanofanirwa kuenda kuchikora ikodzero yawo yekuendeswa kuzvikora uyezve vanofanira kunge vachiendeswa zvemuzvibhedhlera kohloiwa kuti hutano hwavo huchiri panzvimbo here kana kuti pane zviri kuvanetsawo.

Antu ekudhaya vayishandisa mitombo yechinyakare, mitombo yechiandu. Mitombo iyi inosanganisira midzi, nzinde. Inosanganisirahe mashakani, mashisha, zvazvakanakira ndezvekuti mashizha nenzinde azvidhuri.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi. Zvitoro izvi zvakakoshera pakuti muntu unokona kuinda kutootenga mutombo wake kuchitoro asina kumbomira mumuraini. Zvodzakisirawo mvonga-mvonga muzvibhohleya.

Vantu vanoita zvekufundisa antu nezveutano vanofana kudzidziswa. Vantu ava vanofana kufundiswa kwavanotorwa voendwa navo vofundiswa kuti vantu vanobatwa sei. Vantu havabatwi zvakashata kana kubatwa unyanga ngekuti vanenge veirwara.

Vantu vanoita zveku betsera vantu vano fana kufundiswa vakone kufundisawo amweni vantu ava vano fana kuti va wanduswe vawande mundaraunda ngekuti ruzivo rwavo rwunenge rwaka kosha .

Vanthu vanoita zvekudetsera anthu muzvibhodhleya vanofana kurambe veiwanda hurumende inofana kuchiramba yeigadzira anthu yeifundisa anthu kufundo dzepadera kuti vanthu ava vauye veiziya zvavanoita vadetsera anthu.

Antu anoshanda muzvipatara anofana kuremekedzwa vantuwo anofana kuwedzerwa inyari mare yavanohola ngekuti antu aya anobashanda basa rakabakura basa rekuchengetedza utano hweantu.

Antu anodetsera antu muzvibhehlera anosisa kuramba veiwanda. Kuwanda kwevantu ava kunorevawo kuti vantu avacharambi vakaema mumitsetse muzvibhehlera ngekudaro antu anokasira kudetsereka.

Antu anodetsera anhu muzvipatara, anofana kuwanda nekuti antu ari kuramba eibarwa muZimbabwe, Hino zvakakosha kuti antu iwawawo arambe eiwanda abetsere antu, antu asagumema omire mumuraini asati adetserwa.

Antu anodetsera antu akakosha maningi muzvibhohlera umu. Antu awawo afana kuramba eiwedzera, anofana kuti arambe eiwanda ngekuti antu awawo akawanda, muntu aachati aguma pazvibhohlera omboemera mutsetse.

Zvibhedhlera zvakanaka maningi. Zvibhedhlera zvinodetsera antu, zvinoita kuti antu akasikewo kugara utano hwawo hwakanaka. Poitawo vanodetsera muzvibhedhlera. Vantu ava vanofanira kurangarirwawo ngemare ngezvipfeko zvinodziirira zvirwere.

Mitombo inofana kungo puwa muntu weshe weshe mitombo ayifani kuketerwe muntu kuti muntu wakatsvuka kana kuti wakasvipa muntu mu rumbwana kana kuti indombi muntu weshe anofana kunge ane kodzero dzekupuwe mitombo.

Antu anorapa antu muzvibhedhlera naawo anodetsera kuashira ana anofana kuti apuwe zvidxoko zvakanaka zvidxoko zvinodziirira kubva muzvirwere zvaangabatira mungaa mungazi dzinobuda antu kana kuti mukukosora.

Antu anobetsera antu muzvipatara anofanirwa kuramba eifundiswa kuti asakanganwa zvaanenge akafundiswa ngekudaro zvikora zvemuzvipatara zvinofanikwa kugadzirwawo zvinodetsera ankdetsera antu.

Andu anodetsera kuzvipatara anoda kuramba eiwedzerwa kuti awande ngekuti antu arikuramba eibarwa ngekudaro antu arikuramba eiwandisa panzvimbo saka antu aya anofanira kuti awande ano akasire kudetsereka.

Antu anorapa antu muzvibhedhlera anosisa kufundiswa kuti aziye kuti antu akasiyana-siyana pa-anouya nezvirwere zvavo akone kuzvidetsera, akone kubata antu. So angava madzimai, angaa aisa, anofana kufundiswa kuti paanozodetsera vantu muchibhedhlera, adetsere antu ngenjira yakanaka.

Anhu anofundisa antu neanodetsera antu muzvibhehlera akanaka maningi uyezve anhu awawo anofane kuti afane eiwedzerwa awandudzwe kuitira kuti muntu paanogume pachibhehlera asamire muraini umweni muntu unonge eitorwadziwa maningi hino anhu akawanda anomudetsera unokona kukasira kupona.

Kana muntu akakuwara murenje akayendeswa kuchibhedhlera zviyani, vanoenda naye kwavanoenda naye, vomuisa simbi mumurenje ,dzavanoshandisa vona muchibhedhleramo kuti ipetudzire makodo anenge abuda maanenge ari munzvimbo mwawo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo, mungaa muka mumathaundi, mungaa muri. Zvakakosha maningi ende mitombo yeshe unokona kuitame kuchipatara, asi muzvitoro izvi aitamiki. Inenge yeitotengeswa irimwo. Saka zvinotidetsera maningi kuti mitombo yaunenge watamawo kuchipatara unoona iriyo.

Zvitoro zvinotengesa mutombo, zvakakosha maningi zvitoro izvozvo ngekuti zvinodetsera. Zvinorerutsirawo zvibhohlera. Antu achaendi koungana kuzvibhohlera, okona kutenga mitombo yawo kuzvitoro.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvakanaka. Hino zvinofana kukurudzirwa. Hurumende inofana kugadzira zvitoro zvakawanda zvinogadzira mitombo ndokuti antu adetsereke antu asahamba mimango yakakura kotsvaka mitombo. Zvitoro izvo zvinofana kuoneka peshe-peshe.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakanaka maningi munharaunda, nekuti zvitoro izvi zvinokona kuakirwa padhuze neantu. Zvitoro izvi zvinokona kubetsera antu nguva nenguva zvisati zvavhara. Saka zvitoro izvi zvinodiva munharaunda ngekuti amweni antu anonga arwara zvekuti zvatonyanya maningi hachakoni nekuguma kuzvipatara, votenga mitombo pazvitoro zviri padhuze.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvakanaka, zvitoro zvinorerutsira vanhu kuzviponera ngekuti umweni muntu unokona kuzwa kude kutenga mitombo arwadziwa, haachaindi kowanzira nekuzviponera mumushando.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvakanaka ngekuti zvinodetsera zvinorerutsirawo zvibhedhlera zvedu izvii zvemunharaunda ngekuti antu aachanyanyi kuungana kuzvibhedhlera , amweni okona kungoenda kuzvitoro zviyane ototenga mitombo dzavo.

Zvitoro zvinotengesa mutombo zvakanaka ngekuti muzvibhedhlera mazuwano mozariwa anhu akawanda oenda kodetserwa muzvibhodhleya ngekudaro zvitoro izvi zvinorerutsira vemuzvibhedhlera ngekuti muntu achagumi eiemera pamulaini.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo zvinozi mafamasi zvakakosha. Zvinodiwa mukati mwendaramo ngekuti zvinodetsera. Ugaguma kuzvibhohlera kunelaini yakakura, kana kuti muntu unenge apinda patsekwende yakanyanya maningi unotoenda kuzvitorozvo zvinozi mafamasi, wototenga mutombo wako wodetsereka

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvakakosha maningi ngekuti zvitoro izvi zvinorerutsira zvibhedhlera anthu aacgaendi koomira mumutsetse kana mumuraini vaakungoamba nekuenda kuzvitoro votenga mitombo dzao.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakanaka maningi ngekuti amweni antu anotsveruka kunopiwa mitombo panenge pakuangana amweni antu kuzvipatara saka umweni muntu unokone kuenda hake kunotenga mutombo wake muzvitoro izvi.

Zitoro zvinotengesa mutombo zvakakosha zvitoro izvi zvinodetsere kurerusira zvibhohlera ngekuti amweni antu panorwara achaendi komira muraini kana mumutaro muzvibhohlera.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvakakosha. Zvitoro izvi zvinorerusira vezvibhohlera ngekuti kuzvibhohlera kunokona kunge kwakawandiwa. Asi muntu unenge eida kudetserwa zvekurumba, unongotenga mutombo wake pachitoro.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakanaka maningi nekuti zvitoro izvi zvinorerutsirewo vemuzvibhehleya nokuti achaendei komire pamuraini kana arwara zviyani kwakungoende kuzvitoro zvemitombo kutenga mutombo wake.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha zvitoro izvi ngekuti zvinorerusirawo zvibhedhlera zvedu. Muntu unokona kutenga mutombo wake kuzvitoro izvi asina kumbogume kuzvibhedhlera.

Muzvitoro zveshe zvinotengeserwa mushonga munenge mune muntu unotoziya maningi nezvemutombo. Muntu wowowo unochiyaiya dambudziko rako arizwa dambudziko rako ochikubhuira kuti iwewe mutombo vaunofanika kotenga ngeuyu ndivo unobetsera.

Zvitoro zvinotengese mutombo mune mitombo yakasiyana-siyana, mwona imwomwo ndimwo munotengeswa mitombo inorape marariya, inorape gotsorwa, inonyarape siki dzinenge dzabata vantu ndimwona mwainobva mitombo iyoyo.

Zviro zvinosisa kuti zvigare zvaka rongeka zvaka ndxonda mberi kuti zvipatara nema famasi anofana kugara ane mitombo kuitira kuti antu adini antu apuwe ee hutano hutano hwawo hugare hwakanaka kwete kuti muntu paano guma muchi famasi ogume mutombo musina.

Kune zvitoro zvakanaka zvinotengese mitombo. Muzvitoro umu unoona mitombo yakasiyana siyana . Imweni mitombo unorape mundani, Imweni mitombo inorape maronda anenge atori mundanimwo umwomwo anenge achokonzera kuti muntu arambe echiperezeka.

Antu anosise kufundiswa pajekerere, amweni anofana kuhamba eidaidzira, amweni anezviro zvakanyorwa, zvinenge zvakanyorwa kuti zviinyi zvinonyanya kuitika munezveutano, muntu unodetsereka sei. Muntu kana akaona zviratidzo zvakaita sezvinenge zvamubata unofane kurumba kuchipatara. Zviro izvi zvinokone kuratidzika pajekerere.

Bazi rezveutano rinofana kushandisa makurukota aro nana mukoti nevantu varo vekuutano kuti vadetsere antu, vabhuire antu kuti ah kune chirwere chanetsa vofundiswa vantu kuti chinokundwa sei.

Antu anofana kufundiswa ,kubudikidza ngekuungana, ngekuunganidza anhu muntaraunda, eifundiswa ngezvezvirwere nematenda, ashungurudza anhu. Antu ahlupheka aneseka mumantharaunda umwo. Anofana kufundiswa okunda sei zvirwere izvi.

Vantu vezveutano kusanganisira hurumende vanofana kuhamba veifundiswa antu kuti musi unowu tirikufundisa ngezvemukhuhlani vanhu vakabhirwa zvemukhuhlani vozoya kuti unokundwa sei.

Mitombo yekudhaya, mitombo isikadhuri, mitombo isikanesihe kuona. Muntu weshe ungori neruzivo rwekuti mitombo uyu unoshandei, nzinde iyi inoshandei. Muntu weshe unotokona kutochera mutombo wake.

Muzvikora ,muzvipatara ,munzvimbo dziri kunyangwe kwakaungana antu, antu vanofanira kuramba vaifundiswa kuti nzvimbo dzakanaka dzekuwana mutombo ngedziri, mamwire akanaka emutombo ngeari.

Antu anofana kuhamba eifundisa antu kuti zvinyi zvinomboitika kana muntu arwara ngekuti amweni antu anorwara asingazivi kuti arikurwara Saka antu anofana kufundiswa zviratidzo kuti muntu orwara akasire kuenda kuchibhedhlera.

Antu anofana kuramba eifundisa anhu ana nyamukhoti, vezveutano nemadhokodhaya ngavahambe veifundisa anhu kuti vanenge vasingadi kubara vanodii.

Antu vanosisa kufundiswa ananyamukoti nevamweni eshe anenge akafundiswa zveutano anosisa kuhamba muntaraunda dzeshe eifundisa antu kunyangwe zviri zvirwere zvinenge zvanesa zvaita mukurumbira muntaraunda anofana kufundisa antu.

Vana nyamukuta, madhokodheya neamweni veshe vanoshanda kubazi rezveutano vanosiso kuhamba veifundisa vanhu kunyange chimweni chirwere chaita mukurumbira vofundisa anhu kuti chinokundwa sei.

Kuhamba kunoite antu ezveutano kubva muzvibhohleya umu kwakakosha maningi ngekuti ano hamba eifundisa anhu kuti kunechirwere chada kunesa kana chichada kubuda hino anhu ngekudaro paanobhuirwa izvo anoziya kuti chikauya tichachidini tochikunda sei

Madhokodheya nananyamukuta naanhu anoshanda kubazi rezveutano vanosisa kuti vadetsere antu kunyangwe kuti paite chirwere chaite mukurumbira vanosisa kuhamba veironzera vantu kuti chirwere ichi chinopiningurwa sei.

Anthu anosisa kuhamba eifundiswa ngezveutano pajekerere anhu anofundisa anhu ngezveutano pajekerere anofana kufundiswa ona zvakakwana kuti paanozohamba eibhuira anthu abhuire anthu zviro zvemene-mene.

Mvura ngechiro chezvimweni chezviro zvakakosha muutano hweanhu ngekudaro mvura yakachena inodiwa kuti imwiwe ishandiswe kugeza maoko kunyange kurikumwa kwemene ndoinoita kuti vanhu vange neutano hwakanaka

Antu anofanira kuti afundiswe nezvekubara nekuberekana mudzimba. Hino zvakakosha kuti ananyamukoti ,antu anoshanda muzvibhodhlera ,afundiswe kuashira ana, kuti ana asakuwara ,kana kuti asavhiringika mukubarwa.

Vantu vanosisa kudetserwa marimge kana kuti mairirano nezvekudetserwa nezvekubara vamweni vantu hatozii kuti akorere kubara vanofanirwa kumwa mutombo wavano fana kumwa.

Zvakakosha maningi kuti arume neakadzi nemadhodha nendombi dzipote dzeiienda koongororwa ropa. Ngekuti zvakakosha mukuzo bara vana kwaanozoita muntu unofanira kuziye kuti umire pari asati abara mwana vake. Kuitira kuti mwana vake azodzivirirwavo kana ena anechirwere.

Vantu vanofanira kufundiswa kunyanya-nyanya dziri ndombi nemadzimai. Vanofana kufundiswa kuti kana muntu asikadi zvekubara ane mutombo vaanofanira kumwa. Saka vanofana kufundiswa kuti mutombo vacho unooneka sei.

Antu ano detsera ana nyamukoti anenge eyi barisa antu ano sisa kuti apuwe zvakanaka zveku pfeka zvinova dzivirira zvinova vharidzira kubva mu zvirwere ropa chairo chairo rino pfachuka pano detserwa akadzi.

Vaisa nendombi nemadzimai vanofanira kufundiswa kuti kana muntu asingade kubara une mitombo dzanofana kumwa mitombo idzi dzinofano fundiswa antu kuti dzinomwiwa seyi uye zvinomwiwa zvadi.

Antu anofana kugundiswa nezvekudziwirira zvirwere uyezve ngezvekudziwirira kuita pamuwiri paasikadi kune mapilisi akawanda anomwiwa mitombo yakawanda inomwiwa uyezve antu anokurudzirwa kushandise mitombo iyi kuzvipatara.

Antu eshe anofanire kufundiswa maererano ngezvekubarana nekubarisana aisa anofanira kufundiswa zvekurya, madzimai anofanirawo kufundiswa zvekurya panguwa yavanenge akazvitwara anemimba.

Antu anofana kufundiswa kunyanya nyanya ntombi dzinofana kufundiswa kuti kune mitombo inomwiwa kana muntu usikadi kubara amweni antu anongobara ona asati agadzirira kubara.

Antu anofana kufundiswa kunyanya nyanya madzimai nendombi anofana kufundiswa kuti kana muntu asingadi kubara unemitombo dzinofana kumwa saka anofana kufundiswa mutombo uyu unozichini uye unomwiwa wakawanda seyi.

Mitombo yeku tenga mu zvitoro yakanaka mitombo iyi chayaka nakira ngechekuti mitombo inenge yaka nyorwa kuti muntu une makore akati ne akati afanikiri kumwe mutombo uyu.

Fundo yepashi yakakosha, fundo iyi yakakoshera pakuti vantu vanotanga vari vadoko veikaimiwa veikura, akuna muntu unozozwa akura saka pashi pashi ndopanotangira muntu kufundiswa.

Muntu zviyani utano hwako hurambe huri pandimo. Unofanira kutomboitavo nguva yekuti unofanira kutomborumba-rumbavo nyama dzione kuramba dziri pandau kudai dzakagwinya kuti gwii, haiva kuramba vakati mbwee kugara.

Mitombo inoshandiswa yakasiyana siyana kune mitombo inoshandiswa kumutambo amweni kumutambo anotore mitombo yechukera, chukera kumutambo inoshandiswa kututsire simba kuiti antu anenge aremba aone imweni simba.

Mitombo inechezvekuita nezvemitambo, inodiwa maningi. Ana, kana kuti antu anenge akuwara mumitambo, anopuwa mitombo. Amweni anopiwa tshukera inowedzere simba. Tshukera iyi, yakakosha pakuti inoyita kuti anu asadonha anenge awedzerwa simba munema.

Mitombo inopuwa antu anoita zve mitambo ,mitombo yakatoti siyaneiwo nedzimwe mitombo . Mitombo idzi dzinopuwa antu kututsire simba kuti antu asakasira kuremba uyezve dzinokona kupuwa antu kutwasura marwadzo nemakodo.

Mitombo yekudetsera anhu, yekurapa ndiyo vantu anenge eiita zvemitambo yakawanda-wanda. Amweni anopa antu chokera. Chokera iyi inotutsire simba, inowedzera simba kunyangwe ayani anenge eiita zvekurumba kana ekukabe bhora.

Mitombo yezvekumitambo yakanaka maningi. Mitombo iyi inosanganisira dzakasiyana-siyana dzimweni mitombo ngedzekutowa, dzimweni mitombo ngedzekunyaradze marwadzo zvakaita semakodo echando. Makodo echando anoshandiswa kudzakisire marwadzo.

Mitombo yekune zve mitambo mutombo wakanaka ende mutombo uno kurudzirwa mitombo idzi uno sanganisira chokera chokera mutombo unopuwa antu kuti asaremba kana kuti vanenge varemba vaya vakotodzore simba ravo.

Mitombo dzinoshandiswa kurapa antu anenge ari mumitambo dzakawanda wanda kune mitombo dzinoshandiswa kupa antu simba mitombo dzinoti antu anenge apera simba dzinoshandiswa mitombo dzakaita sechukera.

Mutombo waantu anotambe mitambo dzakawanda, amweni anhu anopiwe chokera. Chokera inoite kuti antu asakasire kuremba vekuwedzere simba. Saka kunyangwe kumitambo, kunodiwa vanoita nezveutano.

Mitombo inosiyana siyana imweni mitombo inoshandiswa kune imweni mitambo vamweni vanopuwa mitombo yekuti vasakasira kuremba vamweno vanopiwa mitombo yekuti kana varemba vadzoreredze simba inova iyo iri chokera.

Mitombo inoshandiswa kurapa anhu anoita zvemitambo yakawanda amweni anoshandise munyu, amweni anoshandise mvura yakaoma mvura yakaoma inodetsera kudzasiridze marwadzo.

Muntaraunda mwega mwega mune mitambo inotambiwemwo yakasiyana siyana vanthu pamweni zviya vanoita zvekurumba pamweni zviya vanoite zvekutambawo bhora zveienderanawo nenharaunda yaanengevari kuti vanthu vanoda maningi kuita zvezhiinyi.

Michini yakanaka maningi kuishandisa mukurapa antu. Michini chayakanakira ngechekuti michini inovheneka zasi-zasi kwakahwara kusingokoni kuananirwa ngemadziso eantu.

Hurongwa hwekushandisa michini mukurapa vantu hwakanaka maningi ngekuti zvimweni zviro hazvikone kuwonekwa nemaziso eantu, pamweni hapakoni kubatika ngemawoko emuntu hino ngekudaro kushandisa muchini kunenge kwakanaka ngekuti muchini haunyanye kuzowanze kushaisha.

Kushandisa muchini nedzimweni michini dzakasiyana zvakanaka maningi pakurapa ngekuti michini inodzaka maningi pakadzaka dzaka pakadzama musingakoni kusvikiwe ngemadziso michini inogumemwo.

Kushandisa michini pakurapa antu kwakanaka nekuti michini inodongorere paka dzama dzama kusika hanirwi nemaziso zvakadai ngekuti kuringire ropa, michini inokone kuningire ngazi.

Kushandise michini kwakuwanikwa kwakakosha nekuti michini inohanira pamweni pekuti muntu haaoni saka madhokodheya anoshandise muchini kuningire paakadzama dzama pe vantu.

Kuti antu ashandise muchini ngekushandise zvakawanda wanda zvinochengetedze e utano zvakakosha mani gi ngekuti muchibi unobate basa rakakura risingakoni kubatwa ngeanhu zvakadai ngekuvheneka pakadzama.

Chirongwa chekushandisa muchini pakurapa antu chakakosha. Chirongwa ichi chakakoshera pakuti muchini inoguma kwakadzama kusingakoni kugumiwa ngeantu. Michini inovhenekazve ngazi.

Kushandisa muchini mukurapa antu zvakanaka maningi ngekuti michini ainyanyi kushaisha zvakare michini iyi inogumira pamweni pekuti maoko emuntu akoni kuhanira saka kushandisa muchini kunokurudzirwa.

Aakhiti woye mwaimbozviziya ere kuti hai ukaenda kuchibhedhleya kunenge kune michini inotoongoorora mwiri wako weshe iwewe wakaata pashi yozobhuya kuti pakati nepakati pane dambudziko rakati vapedza vanokurapa zvinoenderanawo nezvaunenge waonekwa pamuchini.

Michini iri muzvibhedhlera yakasiyana siyana umwe ngaumwe umwe ngaumwe une zvaunoshanda umweni unoiswe pamuntu kuhloya ngazi kuti yakaeme zvakanaka ere. Umweni unoiswa kana muntu achinge akuwara makodo kuti upetudzire makodo aone kupetukirana paanga agara akaiswa ndimwari.

Mutombo wechianhu mutombo usikadhuri mutombo wakanaka ngekuti kunyangwe muntu usingashandi unokone kuuonawo mutombowo oushandisa odetsereka mutombo uyu unokona kungocherwa kana mushango.

Mitombo wechinyakare kana kuti mitombo wekudhaya mitombo wakanaka mitomboyo awudhuri mitomboyo unogona kungocherewa chero mushango hakuna mundu une mutombo unodhura saka mitomboyo unotokurudzirwa nekuti mundu weshe unokona kuushandisa.

Mitombo yechinyakare yakakoshera pakuti mitombo iyi haidhuri, uyezve mitombo iyi muntu neusinavo mare unokone kuishandisa votobetsereka. Mitombo iyi inooneka mushango isina kubhadharwa.

Mitombo yekudhaya yakanaka kuishandisa nekuti mitombo iyi ayibhadharwi mare dzakanyanya kuwanda sezvinoitwa mitombo yekutenga. Mitombo iyi inokone kuonekwa pamari shoma shoma yaunenge unayo. Mitombo iyi yakanakirahe pakuti munhu weshe unokone kuiona.

Mitombo yechantu, yakanaka mitombo iyi, ngekuti mitombo iyi ayiduri. Mitombo yekuti kunyangwe usina mari, unokona kuyiwona wotoyimwa mitomboyo, wodetsereka.

Michini inoshandiswa muzvibhodhlera michini yemhando dzepadera-dera. Michini iyi inototengwavo kune dzimweni nyika dzakabudirira. Michini iyi inosanganisire michini inoningise ropa inovheneka ropa remuntu kuti rinomborumba zvakadini. Koitazve michini inoningisa makodo emuntu.

Mitombo yechiantu yakanakira pakuti aidhuri. Mitombo iyi inokona kuonekwa ngemare doko-doko uyezve mitombo iyi inokona kungocherwa ngemuntu weshe hake unenge eiziya kuti inoshandei.

Mitombo yechiantu kana kuti mitombo yekudhaya yakanaka mitomboyo ngekuti aidhuri. Nyangwe munhu usingashandiwo unokonawo kuushandisa mutombowo zvakarezve mitombo iyi ainesi kuona.

Mutombo wekudhaya kana kuti mutombo yechinyakare mutombo wakanaka unofana kushandiswa mutombo uyu chawakanakira ndechekuti audhuri mutombo anokone njerwa mushango muntu otozvidetsera.

Mutombo yechiantu kana kuti mutombo yekudhaya mitombo yakanaka inokurudzurwa kushandiswa ngekuti mutombo inogadzirwa kubva mumbiti nzinde dzemumbiti ndodzino cherwa pamweni pakona dzokuyiwa.

Mitombo yekudhaya yepasichigare kana kuti yechiantu mitombo yakanaka kushandisa. Mitombo iyi chayakanakira ngechekuti ayidhuri, muntu weshe unokona kusangana nayo mitombo iyi kunze kwekuti weingoiziya kuti inoshandei.

Mitombo yechinyakare kana kuti yechindau yechiantu inodiva mitombo iyi. Ngekuti mitombo isikadhuri mitombo inokona kuoneka ngemuntu veshe kunyange usinavo mare.

Kunemitombo yakasiyana siyana pachivanhu pedu. Kuneyimweni inorape mundani, kunyimweni inorape mushana. Mitombo idzi vanhu vanodziti guchu. Guchi iro rinorape zvinenge zvakasiyana wo nezvinenge zvichizve muntu.

Mitombo inogadzirwa kubva mumashango ,munzinde nemumashizha embiti inokurudzirwa maningi yakanaka inodiwa mukuchengetedza utano hweantu ngekuti amweni antu anenge asingakwanisi kugumira kana kuhanira kuhamba kogume kobuda kune zvipatara asi kutoshandisa mitombo yembiti iyoyo yakanaka maningi inodetsera ngekuti inyari mapiriziwo ndokwaanobva.

Kushandisa mitombo yekudhaya kana kuti mitombo yepasichigare kana kuti mitombo dzechiantu kwanaka nekuti mitombo idzi hadzidhuri. Mitombo idzi dzinokwanisa kutooneka peshe-peshe, muntu einyahamba anokwanisa kutoona mutombo waanoziya.

Mutombo wechianhu wakanaka ngekuti unodetsera mutombo uyu audhuri, mutombo uyu wakachipa kukuona uyezve mutombo uyu aunesi kukuona kungotora chipadza wotoenda koochera mushango.

Kushandise mitombo yepashi chigare kana kuti mitombo yechiantu kwakanaka. Ngekuti mitombo iyi haidhuri muntu veshe neusikashandi unokona kushandisavo mitombo iyi.

Mitombo yechiAntu yakanakira pakuti ayidhuri mitombo iyi , nemuntu usina mare unokona kuionawo. Mitombo iyi ukangoziya kuti inocherwa pari , uyezve inoshandei , muntu otorarama.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka maningi. Mitombo yechiantu yakanakira pakuti mitombo iyi aidhuri uye zve mitombo iyi ainesi kuona munhu. Muntu akatoita dambudziko rake unokona kusisa kutopinda muchishango achera nzinde dzake okaya mashakani ake

Mitombo yechiantu yakanakira pakuti ayi dhuri, uyezve mitombo iyi inokona kungo chereka nguwa nenguwa. Ani nani hake unenge weiziya mitombo idzi kuti dzinoshandeyi, unokone kudzichera. Zvasiyana nemitombo yekutenga. Kana usina kuzvifunda, awukoni kuigadzira.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka maningi, mitombo iyi inodetsera, yakachipa. Mitombo iyi ayinesi kuona. Muntu weshe une mare neusina mare unokonawo kushandisa mitombo iyi.

Mitombo yechiantu aina kumboshata kushandisa ngekuti mutombo iyi inocherwa nekugadzirwa nana sekuru edu anhu anobaaziya kuti mutombo iyi inoshandei ngekudaro antu anokurudzirwa kutoshandisawo mutombo yekudhaya ngekuti ndochiantu chedu.

Mitombo yechiandu yakanaka ngekuti mitombo iyi aidhuri. Mitombo yekuti inokona kuoneka peshe peshe muntu weshe neusina mari unokona kuonawo mutombo, hino ngekudaro amweni antu anenge asina mare kutoshandisawo mitombo yechiantu iyi zvinenge zvakanaka maningi.

Kushandise mitombo yekuchinyakare kana kuti mitombo yekudhaya kwakanaka ngekuti mitombo iyi ayidhuri, mintombo iyi inooneka peshe peshe, mitombo yekuti muntu unokona kungochera pamuti waanenge eiziya.

Muntu weshe unosisa kuti adetserwe, muntu weshe unosisa kuti afude agume kufundo dzepadera dera fundo iyi haifani kutsikirira amweni kana kuti kurambidza amweni nekuti kwai umwe muesa mumwe mukadzi mumtu weshe unofana kupuwa fundo yepadera.

Mutombo wechinyakare changa chakanaka mutombo wechiantu nekuti dzaisanganisira kunyazi muchero mutombo uyu wainakira pakuti dzaisanyanya kushata kusarapa zvisizvo.

Mitombo yekudhaya yakanaka maningi mutombo iyi chayakanakira ngekuti mutombo isina kumbovhenganiswa nezvimweni zviro zvinosanganisira chukera ibari mitombo inotogadzirwa kubva kunzinde saka yakanakira pakuti inonase kuthonda pane chirwere chaipo chaipo yogadzira.

Kushandisa mitombo yekudaya kwakanaka ngekuti mitombo yekudhaya ainyanyi kude mare aidhuri teiienzanisa nemitombo yekutenga .Mitombo iyi aidhuri ngekuti inongocherwa mushango .Muntu unondotora chipadza chake otochera mitombo mushango riri padhuze otodetsereka.

Mitombo yekudhaya yaisanganisa zvakawanda kana kuti inosanganisa zvakawanda amweni anosanganisa uchi nemashizha nezvimweni zviro anga mashizha emundimu angamashizha emubva maropa.

Mitombo yechiantu yakanaka ngekuti mitomboyi aidhuri. Munhu weshe ,kunyange usina mare unokona kuitengawo. Mitomboyi unokona kuitenga ,ngemare shoma shooma kana kuite ekutopuwawo ngevanoiziya.

Mitombo yekuchiantu yakanaka kushandisa ngokuti mitombo iyi aidhuri. Mitombo yekuti kunyangwe yambotengeswa, inotengeswa ngechimare chidodori chekuti muntu weshe unokone kuchishanda akachiwana, ngekudaro antu anokasa kupona.

Mitombo yechiantu kana kuti mitombo yekudhaya yakanaka endi inosiso kushandiswa. Mitombo iyi chimwe chezviro chayakanakira ngechekuti mitombo iyi haidhuri, chero muntuwo usingashandi unokona kuishandisa.

Mwaizviziya ere kuti uchi unorapa, uchi. Vamweni peya taitouryire kudakadzwa kwete kuti taiuryire kuti tinenge tichidzirapa. Uchi unoshandiswe kurapa gotsorwa, kana pahuro peikarakati zviyani ukatore chipunu cheuchi ukarya, unotopora

Kushandisa mitombo yechiandu kwakanaka ngekuti mitombo yechiandu aidhuri mitombo yechiandu inoonekwa peshe-peshe muntu weshe anokona kuiona mutombo yechiantu aiketi kuti uwu une mare uwo haana.

Mitombo yechiantu yakanakira kuti hayidhuri, muntu weshe unokone kuyibhadhara ngekuti pamweni pacho antu vanenge veyitengese antu vemuntaraunda medu ana baba nana mbuya vechikiru. Hino mari yavanenge veyida imari shomani.

Mitombo yekudhaya yakabanaka maningi. Chayakanakira ngechekuti haidhuri uyezve hainetsizve kuona. Mitombo yekuti unobakona kutohamba mushango wotochera mitombo yako ngekuti amweni azhinji haakwanisi kuti atenge mitombo iyi. Hino kushandisa yekudhaya yakanaka ngekuti kubatora chipadza woende kochera.

Mitombo yechiantu yakanaka maningi ende inodiwa ngekuti pamweni pachona panenge peitoda chiantu. Humweni hurwere hunenge huri hwechiantu Saka hunoda mitombo yechiantu saka antu anoita mitombo yechiantu anofanira kurangarirwa ngehurumende.

Mitombo yechiantu yakanaka maningi kuishandisa ngekuti mitombo iyi haidhuri kuona, uyezve hainesi kuona. Muntu veshe-veshe unokona kuhanira pane mitombo iyi unokona kuigomera akangofundiswa kuti mitombo iyi inoonekwa sei muntu veshe votokona kusvika pairi.

Kushandisa mitombo yechi antu zviro zvakanaka maningi zvinoto kurudzirwa ngekuti mitombo yechi antu ino gwinyisa tsika ne magariro edu zvakare mitombo yechi antu ayidhuri.

Zvibhodhlera zvakakosha uyezve kushandisa mutombo wechiantu zvakakosha ngekuti zvirozvo zvinodetsera antu mukurarama. Izvi zvinodetsera antu pamagariro edu. Mitombo yekudhaya haidhuri uye hainesi kuona.

Kugadzirwa kwemitombo kuanoshandiswa zvakawanda-wanda. Mitombo inogone kugadzirwa kuchishandiswa mashizhe, kushandise nzi nde nemvura. Mitombo yedhaya yepasichigare inoshandise nzinde kunyanya-nyanya.

Kushandisa mitombo yekudhaya yakanaka maningi ngekuti mitombo yechinyakare mitombo iyi aidhuri mitombo yekuti kunyangwe muntu asingashandi unokona kutora mitombo iyi yekudetsereka mitombo iyi mutombo uyu unokona kowanikwa pamuti.

Kushandisa mitombo. yekudhaya kwakanakira kuti haidhuri uye mitombo iyi inokwanisa kuonekwa peshe peshe kuchera kwako kwega kwega ndiko kunotoita kuti uwane mutombo iyi zvakakosha ngekuti amweni anoti hatikoni kutenga mitombo iyi anokonawo kuchizocherawo emene.

Kushandisa zvekurapa zvekudhaya kana kuti mitombo dzekudhaya, kwakanaka ngekuti mitombo yekudhaya aidhuri, mitombo yekudhaya inokona kungonongerwa, kana kuti kucheriwa mushango ,kuchera nzinde kana kuti kukaya mashizha.

Mitombo yekudhaya kana kuti mitombo yechivantu inodiwa kuti ishandiswe mitomboyo ngekuti mitombo iyi yakanakire pakuti aidhuri mitombo yekuti muntu weshe unokona kuishandisa asina kuduse mare yakawanda.

Mitombo yechianhu mitombo yakanaka. Mitombo iyi chayakanakira ndechekuti muntu weshe kunyangwe usinawo mare unokona kuzvipindira muchikwasha chake ozvitsvakira mitombo yake otsera nzinde dzake nemashizha onasira.

Kushandisa njira dzekurapa ndidzo dzechinyakare kwkanaka ngekuti njira idzi adzidhuri, injira dzekuti ani nani nyangewo unotambudzika unokona kudzishandisa.

Kune mutombo yechinyakare mutombo yechinyakareyi yakanakira pakuti yaidhuri inogona kuonekwa munzinde, mumashizha kana kuti mumvura chaimo saka mutomboyi chero muntu usingashandiwo unogona kuiyona

Kushandisa mitombo yekudhaya kana kuti mitombo yepachivantu Kwakanaka ngekuti mitombo iyi muntu chero asina mare unokona kuonawo mitombo iyi. Mitombo iyi inokonawo kushandiswawo nemuntu chero usingashandi.

Kushandise mitombo ye chinyakare kana kuti mitombo yechi antu kwakanaka ngekuti muntu kana asina mare unokonawo kuto detsereka azosviki pekuti muntu aa ndofa hanku ngekuti andina mari.

Kushandisa mitombo yechiantu kanakuti mitombo yepashi chigare zvakakosha nekuti hayidhuri zvakarezve mitombo iyi inorapa zvirwere zvimweni zvekuti zvinokona kusawonekwa kuzvibhedhlera.

Kushandise mitombo yechinyakare kana kuti mitombo yepachiantu kwakanaka ngekuti mitombo iyi aidhuri. Mitombo iyi inogona kungooneka peshe peshe mungaa mushango kana munjira mwemene.

Kushandise mitombo dzechinyakare kwakanaka. Mitombo iyi cheyakanakira ngechekuti hakuna muntu unozoti andikoni kudzibhadhara ngekuti andikoni kudzibhadhara. Mitombo dzechinyakare dzakachipa uyezve adzidhuri, dzinokona kuonekwa ngemuntu weshe.

Gavakava nderimweni redzimweni mitombo dzinoshandiswa kurapa, mutombo uyu unogone kushandiswa kurape huku, anyara antu anenge ane mundani munoruma ruma, gavakava inoshandiswa kuripwanya pwanya kwakuriise mumvura kwakumwa rinorapa.

Mitombo yekudhaya yakakosha ngekuti mitombo iyi inodetsera antu ainesi kuona mitombo iyi aidhuri uyezve mitombo iyi inokona kungoonekwa peshe peshe muntaraunda nekudaro mitombo iyi ainesi aidi kuemera muraini.

Mitombo yechivantu yakanakira pakuti mitombo iyi aidhuri, mitombo yekuti muntu weshe unogona kuishandisa, weshe anenge adonherwa ngedambudziko unokona kushandisa mitombo yemuchivantu kana asina mari.

Kushandisa mitombo yechiantu, yechibhoyi kwakanaka maningi ngokuti mitombo iyi aidhuri. Muntu weshe unokona kusangana nayo mitombo iyi asina kudusa mare yakawanda.

Vantu peyani pachindau zvevanoita here kashomani kuti muntu akazwe mukuhlani orumbe kuchibhedhlera vantu havaendiyo. Vantu vanotora mitombo yechivantu, mimbiti yoorokwatiswa vopedza vofukira imweni yeimwiwa.

Ka zhinji zhinji peyani zviyani tinenge tisingadziyi mbiti dzino rapa asi ana mbuya edu anotifundisa kuti hai mu mbuti uwu uri apa uyu ukatore nzinde dzawo wodzi kwatisa unenga watone mutombo wekurapa mundani kana mushana.